Nyaata jechuun soorata kan ilmi namaa tokko sooratee faayidaa lubbuu isaaf yookiin immoo qaama isaaf argatu nageenyaaf akkasumas Viitaaminii garaa garaa kan irraa argatuudha.

Geejjiba jechuun kan bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin deddeeman jechuudha, yookaan ittiin daddabarsan jechuudha. Konkolaataawwan jechuun baay'ina kan agarsiisu konkolaataa geejjiba lafa irraati.

Geejjiba jechuun kan bakka tokkoo gara bakka biraatti deeman jechuudha. Turizimii jechuun immoo bakka namatti tolu yookaan hawwatamu turizimii jedhama. Immigireeshinii jechuun immoo dhaabbata biyya tokkootti biyya biraatti ittiin darbanidha.

Manneen dhugaatii jechuun bakka dhugaatiiwwan garagaraa itti gurguraman jechuudha. Mana nyaataa jechuun immoo bakka nyaanni itti qophaa'ani itti gurguraman yookiin nyaataman jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota nuti yookaan ilmi namaa mana keessatti itti fayyadamudha. Kan waajjiraalee immoo biiroo keessatti yookaan immoo waajjira keessa hojjatanitti kan fayyadamanidha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun tajaajila dhugaatii fi nyaataa kan irraa argannudha. Hoteelota kan tajaajila dhugaatii fi nyaata irraa argannu jechuudha.

Faashinii Faashinii jechuun waan haaraa tokko, kan namni uffatee yookaan nyaatee yookaan itti fayyadamee kan hin beekne 'Faashinii' jedhama.

Amantaa jechuun kan ilmi namaa uumaatti yookaan waantota garaa garaatti amanee, anaaf ta'a kun lubbuu koof naa ta'a jedhee kan inni hojjetu amantaa jedhama.

Hoggantoota beekamoo jechuun siyaasaan yookaan wantoota gurguddoo hojechuudhaan warreen beekaman warreen akka Doonaald Tiraamp fa'a. Hoggantoota ciccimoo baay'eetu jira akka addunyaa kanaatti isaan akkasiiti.

Biqiltoota jechuun kan uumamaan biqilanii fi kan namni dhaabee biqilchu biqiltoota jedhamu. Biqiltoonni gosa garaa garaatu jiru. Kan firiinsaanii nyaatamuu fi kan firiinsaanii hin nyaatamne illee jiru.

Meeshaalee manaa warreen jedhaman kan namni irra taa'u, kan namni mi'aa nyaataa fi dhugaatiif itti fayyadamu, warreen akka kubbaayyaa faa , jookii faa, warreen akkasii meeshaalee mana keessaati.

Geejjiba jechuun geejjiba gosoota garaa garaa jira. Isaanis lafarra, qilleensarra, galaana irra, akkasuma illee karaa garaa garaatiin yookaan wantoota garaa garaa fayyadamuudhaan bakka tokkoo kan gara bakka biraatti deeman.

Arkiteekchar jechuun akkaataa itti gamoon tokko yookaan waanti tokko ittiin ijaaramudha. Ijaarsa jechuun immoo bakka waanta dhaabbate yookaan immoo ijaaramedha.

Faaya jechuun bareedina jechuudha. Kan ilaalchaaf nama hawwatu. Faayi jecha kana lamaaf fayyadamuu dandeenya ; naannoodhaaf fayyadamuu dandeenya, uffataaf fayyadamuu ni dandeenya.

Oduu jechuun waa'ee waan tokkoo kan ittiin wal harkaa fuudhanii yookaan ammoo waliif daddabarsan oduu jedhama yookaan taatee waan tokkoo kan ittiin ibsanidha.

Meeshaaleen adda addaa wantoota garaa garaaf wantoota nuyi itti fayyadamnudha. Mana keessattis ta'e bakka hojiitti yookaan immoo bakka tokkoo gara bakka tokkootti yeroo deddeebinu meeshaalee gara garaa fayyadamna.

Kitaabni mata dureewwam gurguddaan keessa jiruu, caaseffamee dubbisaaf kan ooludha. Matseetiin immoo yeroo eebbaas yeroo waantota garaagaraas kan waan tokko irratti maxxanfamee namaaf kennamu. Gaazexaan daddabarsa oduu yookaan taateewwan waan tokkoo kan Oduu dabarsu jechuudha.

Faaya jechuun miidhagina yookaan bareedina yookaan naatoos, simboos jedhamuu ni danda'a. Kanaafuu bareedina jechuun kan qalbii namaa hawwatu jechuudha.

Elektroniksii jechuun wanta gargar cabe yookaan gargara bahee tokko kan walitti deebisu elektroniksii yookiin wal qabsiisuu kan waan tokko wal qabsiisu jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun Meeshaawwan garaagaraa mana keessatti yookaan immoo waajjiraalee yookaan dhaabbata garaagaraa keessatti kan nu fayyadamnu meeshaalee jedhamu.

Kitaabota jechuun baay'ina kitaabilee kan agarsiisu kitaabni immoo mata-dureewwan gurguddaa kan of keessaa qabu dha. Matseetii jechuun immoo wantoota garaagaraatti irratti maxxanfamee kan argamu. Gaazexaa jechuun immoo oduu kan daddabarsuu dha.

Bineensota alaa fi manaa Bineensota manaa jechuun kan ilma namatti madaqanii manaa fi naannoo manaa jiraatan bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa kanneen jedhaman immoo kan ilma namaatti hin madaqnee fi bosona kan jiraatanidha.

Kopheewwan baay'ina jecha argarsiisu jechi kun ilmi namaa nageenya miila isaa eeggachuudhaaf kan inni kaawwatu yookaan bareedinaaf ta'a kan inni godhatu kophee jedhama.

Bineensota manaa jechuun kan ilma namaatti yookaan namatti madaqanii manaa fi naannoo manaa kan jiraatani dha. Bineensota alaa jechuun immoo kan ilma namaatti yookaan namatti kan hin madaqne, foolii namaa kan hin beekne, bakkee bosonaa fi naannoo bosonaa kan jiraatani dha.

Meeshaalee manaa. Meeshaalee manaa jechuun wantoota ilmi namaa mana keessatti itti fayyadamuudha. Isaannis meeshaaleen manaa gosoota garaa garaatu jira. Isaan keessaa warreen akka taa'uumsaa fi bakka ciisichaati.

Meeshaaleen mana keessaa kanneen akka ittiin nyaata qopheeffatan yookaan bilcheeffatan kan ittiin waan dhugamu hojjatatan warreen akka xuwwee fa'aa , manqallii fa'aa, distii fa'aa. Kan waajjiraalee immoo teessoo fa'aa

Meeshaaleen miidhaginaa kan namni tokko ittiin of faayee, kan faayamee ittiin deemu jechuu dha. Uffatas yookaan wantoota gara garaa mana keessa ittiin...

Maashinoota. Maashinoota jechuun maashinii meeshaalee garaa garaa yookiin wantoota garaa garaaf itti fayyadamnuudha. Maashiniin rifeensa sirreessu ni jira, maashiniin shunkurtii kukkutu ni jira fi wantoota garaa garaatiif kan itti fayyadmnu jechuudha.

Qonna jechuun kan baadiyyaa yookaan immoo magaalaan illee wantoota garaagaraa fayyadamuu danda'a. Qonni gosa garaagaraatu jira. Horii horsiisuun illee qonna jedhama lafa qotuunis qonna jedhama.

Hawaasni uummata naannoo tokko jiraatu jechuudha. Maatii jechuun kan mana tokko keessa waliin jiraatan maatii jedhamu. Kan akka abbaa, haadha, obbolaawwan isaan akkasii maatii jedhamu.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota mana keessatti ilmi namaa itti fayyadamu jechuu dha. Isaanis baay'eetu jira. Kanneen akja taa'umsa, bakka ciisichaa ta'uu danda'a.

Ogummaan kalaqa ilmi namaa waanta haaraa tokko ogummaasaatti fayyadamee waa kalaqee, yoo waan haaraa hojjete ogummaa jedhama. Aadaan immoo kan namni tokko waan tokko aadeffatee ittiin bulu jechuudha.

Faaya jechuun miidhagina, bareedina akkasumallee naatoo jechuudha. Yoo ilaalan kan namatti tolu kan nama hawwatu jechuudha.

Bineensota manaa jechuun kan namatti madaqanii mana keessa yookiin naannoo manaa nama waliin kan jiraatanidha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen namatti hin madaqne bosona keessa yookaan immoo naannoo bosonaa kan jiraatanidha.

Arkiteekchar jechuun akkaataa ittiin gamoon tokko ijaaramu yookaan dhaabamu jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo dhaabbata tokko yookaan waanta gadi dhaabame yookaan ijaarame jechuudha.

Faashinii jechuun wanta haaraa kan kan namni hojjetee (godhee) yookaan immoo itti fayyadamee hin beekne faashinii jedhama. Innis wanta haaraa jechuu dha.

Beeksisa jechuun wanta tokko kan namni argu yookiin immoo beeku gochuun beeksisa jedhama. Innis beeksisa gosa garaa garaatu jira.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun kan nyaataaf nuu oolan isaanis biqilaawwan irraa kanneen argaman kuduraalee fi muduraalee jedhamu.

Muuziqaa jechuun bifa walaloo fi yeedaloodhaan sagaleeffamee kan dhaggeeffatamu yookaan dhagahamu dha. Muuziqaan kan gammachuullee, kan gaddaallee, kan yaada ofii keenya itti ibsannu gosa garaagaraatu jira.

Faaya jechuun bareedina yookaan simboo yookaan naatoo jechuudha. Faaya jechuun kan nama hawwatu yookaan ilaalchisaa namatti tolu jechuudha.

Hawaasa jechuun uummata yookiin namoota naannoo tokko irra jiraatan yookiin kan aadaan yookiin amantaan isaanii tokko ta'e hawaasa jedhamu. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa jiraatanidha.

Ilmi namaa uumaatti yookaan immoo wanta keessisaa kun waaqa anaaf ta'a jedhee amane amantaa jedhama. Innis lubbuusaaf kan inni amanatee jiraatudha.

Ogummaa jechuun kan barnootaa fi dandeettii uumamaan namaaf kennamu yookaan beekumsa addaa jechuudha. Aadaa jechuun immoo barsiifata uummata tokkooti.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun bakka tokkoo bakka biraatti imaluu yookaan immoo imalchiisuudha. Turizimii jechuun immoo bakkeewwan hawwatamoo fi bareedoo kan namatti tolan jechuudha. Immigireeshinii immoo

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggansi isaanii namaa fi biyya biratti jaallatamaa kan ta'e kan beekamu jechuudha. Ogummaa yookaan mala baay'ee jaallatamaa ta'e kan fayyadaman hooggantoota beekamoo jedhamu.

Uumamni kan waaqni, uumaan uumedha. Isaanis kanneen akka namaa naannoo, qilleensa , aduu, lafa warreen Kun uumama jedhamu. Naannoo jechuun immoo kan namni tokko yokaan immoo hawaasni irra jiraatu naannoo jedhama.

Manneen dhugaatii kan tajaajila waan namni tokko dhugu tajaajila akkasii kan kennan manneen dhugaatii jedhamu. Manneen nyaataa immoo bakka sanaa kan nyaanni argamu jechuudha.

Mana jechuun kan ilmi namaa keessa jiraatu jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo maatiin tokko mana koo jedhanii banatanii kan isaan keessa jiraatan mana jireenyaa jedhama.

Qonna jechuun lafa kan ittiin nyaata yookiin biqiloota nyaataaf ta'an fayidaa garaagaraaf oolan oomishuun qonna jedhama.

Tajaajila bu'uuraa jechuun ilma namaadhaaf wantoota jiruuf jireenyaaf isa barbaachisan, tajaajila akkasii kan nuu kennan 'Tajaajila bu'uuraa' jedhamu. Gurgurtaa Qinxaaboo jechuun immoo wantoota walii gala isaa bitnee tokko tokkoon gurgurru 'Gurgurtaa Qinxaaboo' dha.

Nyaata jechuun ilmi namaa kan ittiin lubbuun isaa jiraatu yookaan annisaa irraa argatu nyaatee viitaminoota gara garaa kan inni irraa argatu dha.

Seera kabachiisa jechuun akkaataa bulmaata tokkoo yookaan immoo kan namni tokko ittiin buluudhaaf seera ba'e tokko akka inni hojii irra ooluudhaaf kan tumsu yookaan gargaaru seera kabachiisa jedhama.

Kophee gosa garaagaraatu jira. Kopheewwan jechuun walumaa galattidha. Kopheewwan warreen akka hojjaan isaanii gabaaboo kan bottii fa'aa ta'uu danda'a. Kopheen gogaarraa hojjatama.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun barreeffamaaf kan oolan yookaan itti fayyadamnee barreeffama tokko kan barreessinu Meeshaalee barreeffamaa jedhamu.

Siyaasa jechuun ilmi namaa bulchuuf yookiin immoo buluudhaaf haasaa inni haasa'u; waa'ee mootummaa fi waa'ee sabaa gidduutti kan gaggeeffamu siyaasa jedhama.

Maashinoota jechuun meeshaawwan waan gara garaa hojjetani dha. Humna elektiriikaa yookaan ibsaa fayyadamuu dhaan wantoota gara garaa kan ittiin hojjetan 'Maashinii' jedhama.

Hawaasa jechuun kan naannoo tokko jiraatu jechuudha. Uummata yookaan saba naannoo tokko jiraatu. Maatii jechuun immoo kan mana tokko keessa jiraatan kan dhiiga wal keessaa qaban yookaan immoo fira ta'uu ni danda'a.

Nyaata jechuun ilmi namaa kan inni soorata lubbuusaadhaaf godhatu yookaan immoo jiraachuudhaaf namni nyaata fayyadamuun dirqama. Kanaafuu nyaatni kan ilmi namaa ittiin jiraatudha.

Kuduraalee fi muduraalee. Kuduraalee jechuun kan baalli isaanii, jirmi isaanii akkasumallee mukti isaanii nyaatamu kuduraalee jedhamu. Muduraalee jechuun immoo kan firiin isaanii yookiin immoo iji isaanii nyaatamu muduraaleedha.

Asxaa jechuun mallattoo waanti tokko, dhaabbanni tokko dhaabbata biraa irraa ittiin adda bahuu jechuudha. Asxaan warreen akka manneen barnootaa waajiraalee garaagaraa fi warra amantaas ta'aa, wantoota ittiin waan tokko irraa adda baafannu asxaa jedhama.

Faaya jechuun miidhagina, bareedina, naatoo waan qalbii namaa hawwatu ilaaluudhaafis baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Faaya jechuun gabaabumatti bareedina jechuudha.

Ispoortiin sochii nuti hojjennu, ispoortiin gosoota garagaraatu jira kan fayyaa keenyaaf jabeenya qaama keenyaaf fayyadan, ispoortiin wantoota garagaraatu jira faayidaa gurguddaas ni qaba

Fuduraalee jechuun kan jirmi isaanii yookaan baalii isaanii nyaatamu isaan akkasii fuduraalee jedhamu. Muduraalee jechuun immoo ijji isaanii yookaan immoo firiin isaanii kan nyaatamudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa gara garaa, wantoota gara garaaf waa kan nuun itti fayyadamnu walii galli isaanii 'Meeshaalee adda addaa' jedhamu.

Barnoota jechuun kan ilmi namaa ittiin of qaroomsu yookaan immoo doofummaa of irraa balleessu , wallaalummaa irraa gara beekumsa jechuudha.

Qonna jechuun qotiisa lafaa oomishaalee garaagaraa ittiin oomishnudha. Oomisha jechuun kan qotee bultoonni lafa qotanii oomisha kana Akka boqqoolloo, xaafii, qamadii, garbuu waan garaagaraa oomishan jechuudha

Faashinii jechuun wanta haaraa kan namni duraan godhee yookaan immoo hojjatee hin beekne yookaan karaa uffataa yoo ta'e kan namni uffatee hin beekne nyaata yoo ta'e kan namni dura nyaatee hin beekne waan haaraa jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii gosa gara garaa jira. Dhugaatii alkoolii qaban, dhugaatii alkoolii hin qabne kanneen akka lallaafaa, bishaan kanneen jedhaman kanneen akkasii 'dhugaatii' jedhamu.

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggansaan beekamaa kan ta'an yookaan dandeettii Guddaa kan qaban biyyaafii uummata akkasumallee saba biratti jaallatamaa kan ta'aaniidha

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokko jiraatan jechuudha. Maatii jechuun immoo kan mana tokko keessa jiraatan.

Kopheewwan Kopheewwan jechuun baayyina kan agarsiisan yoo ta'u, isaanis ilmi namaa miila irratti kan kaawwatu yookaan godhatu kophee jedhama.

Qoricha aadaa jechuun wantoota dura qaroominni Akka ammaa osoo hin taane manni yaalaa Akka ammaa osoo hin taane mukkeen uumamaa haala kan uumamaan jiran irraa kan ilmi namaa tolchee Akka qorichaatti itti fayyadamu qoricha aadaa jedhama.

Barumsa jechuun barataan tokko yookaan immoo barataan barsiisa irraa kan baratu barumsa yookaan barnoota jedhama.

Barreeffama waantota garaagaraa fayyamnee barreessuu ni dandeenya. Warreen akka biirii, kompiitara fayyadamnee illee, barreessuu ni dandeenya, dur garuu ilmi namaa dhagaa irratti,, gogaa irratti kan inni barreessaa ture.

Bineensota manaa jechuun ilma namaatti madaqanii ilma namaa wajjiniin kan jiraatanidha. Bineensota alaa jechuun immoo ilma namaatti kan hin madaqne yookaan immoo namarraa siqanii naannawaa bosonaaf bosona keessa kan jiraatanidha.

Geejiba jechuun waanta tokko yookaan immoo bakka tokkoo gara bakka biraatti dabarsuu jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo baayyina konkolaataawwan kan agarsiisu. Konkolaataan geejiba lafa irraa jechuudha.